Omuzikiti omuwanvu eino guli mu kala ya kyenvu, ebireri bya bulu, bya bululu ne kyeru

Abakazi babili bemeleire ku nhumba, balikuseka. Omukazi oghundhi yebwiise ekileesu, kili mu laangi emyuufu, yetiika n'akaveera.

Omusaadha atyaime ku lyaato, basaadha babiri batyaime ku maato. Amaato ago gali ku maadhi gali ku seyeya. Kuliku emiti. Omusaadha oghundhi avaire butusi ndheru nhe nkofira ndheru.

Emotoka nhingi dili mu luguudo. Emotoka eyindi myufu, n' eyindi ndheru, eibiri ndheru. Omusaadha...babili abali kuvuga e piki.

Omusigiti gulina langi yakyenvu mughanvu guliku akantu eitale akaghanvu einho ate kasongovu.

Omusaadha omukaire avaire empale enimpi ne saati ali kusimba omutyere mu maadhi, ogundhi agemye mungalo.

Abakazi babiri balina enviri. Balina ekyuma kikalimagezi. Bali kuniga, Oghundi ataire wale omukono

Enhimiro eno wagati waliwo langi ya kisitaka kumbali kule kuliku ebirime ebya kiragala ni kumbali kule kuliku ebya kiragala ere wangulu waliwo ebirugavu

Enhumba dhiri ku lubalama olwa maadhi ne miti. Emiti gino gilina amakaba aga kilagala. Enhumba dhino badhiserekesa isubi.

Abaana betiise ebidomolo. Abana bali kutambula betiise ebidomolo, ababiri bali ghale kumbali bemeleire oghundhi agemye ku mwinhe. Abaana banho bali mu bigere.

Ekintu ekilina elaangi enhingyi nh'ebiviiri, nh'amabalabala aga kisiitaka, nh'ameeru, nh'ebiviiri ebya kisiitaka.

Emotoka eningi edelangi edendawulo, elangi enderu. Nabantu baliwo bangi ne nhumba eningi ne nhumba empanvu

Enhumba dhili ghanho dhiriku amabaati ameeru. Bazimba obudhaala bataku engoye, n'ebisero, n'ebiteteeyi n'ebilesu.